Dagate yaa haammatu manni insano mittowa gamba yee uminsa budinna uminsa balchoominni massagantannote yaate. Maatete yaa mittu manni mini giddo afantannota ikkite mittu mini lamunna hakkuyi aleenni ikkitinori mittu mini giddo afantannoreeti yaaate.

Owaante Yaa mayaate owaantette horrosse maati owaantette gudaatesse maati owaante uyinannihu mammaati owaante uyiitaawori ayi'otti

Boohaarranni mereersha yaa mayyaate? Boohaarranni mereershi horosi maati? Boohaarranni mereershi gudaatisi maati? Boohaarranni mereershi afamannowi mamaati? Boohaarranni mereersha assa hasiissannori maati?

Faashinete yaa mittu manchi yanna yannatenni haaro haaroricho kalaqe babbaxxewo garinni loosanno loosooti faashinete yaa layinkihunni uduunnichu faashine danu danunni haarurichi yanna yannate agare daannorichooti yaate

Sumudaho Yaa mitte dagara wolewiinni badannoha ikke gobbasi barendenna gobbasi jawaante xawisannoha ikke mitte gobba mitte daga woleewiinni badannoho yaate.

mini saadaati yaa mini giddo calla afantannota ikkite mini giddo afantanno dubbu saadaati yaa dubbu giddo galtinonsa assite dubbu giddo heedhanno lawishshaho amboomi yeedaala dubbu saadaati giddo gaamamanno yaate.

Ama'note yaa mannu Iyesuusa kiristoosa adhe yesuusi kirsistoosini mootichuni cuuame iso lawe harrunse isinni iso agalagalaninna soqamani mitte gamba yiino mannati yaate

Safote soqqansho yaa gashootu aana noo loosu beeqqo la'annonsari dagansara ikko babbaxxewo garinni loosanno loosinsanni dagate hagiirrame ikkitanno gede loosinsanni jawaatte mannaho woyi dagate loosate yaate

godo'lete yaa mayyaate? godo'le godo'linannihu mamaati? godo'le godo'linannihu mayiraati godo'lenniti horose maati? godo'lete gudaatise maati? godo'le godo'linannihu mayi daafooti?

Agatto yaa mayyaate? Agattoyeti horose maati? Agattoyeti gudaatise maati? Agatto angannihu ma garinniiti? Agatto qixxeessinannihu ma garinniiti? Agatto qixxeessate assa hasiisaari maati? Agatto hasiissannokkihu mayiraati?

Superimarketete mirteeti yaa dikkote gudumaaleho hirrara shiqqi assinoonni uduunnicho ikke lamunna hakkuyi alee ikkino manni ganba yee insa insaneewa soorriranno hidhannohuraati yaate

maxaaffate yaa rosu mine horoonsi'nanni uduunnichooti maxaaffate yaa nabbanbanni woyite iillinoonnikkiricho illine borreessinanni uduunnichooti maxaafaho yaa egennote buichooti maxaafaho yaa .

Afantino gashshaano yaa loosonsa ikko egennonsanni mitte gobbara egennantinore ikkite su'minsayinna jawaantensayi wole gobbara egennante woshshantannoreeti yaate

Odoote yaa mayyaate odoo odessannohu ayeeti odoo odessinannihu ma garinniiti odoo gudaatisi maati odoo horosi maati odoo ma yannaati odeessinannihu

Giwirinnaho yaa loosire galino manna ikke qooxeessisira woyi akkawaawesira loosire itanno woyi aganno sagale qixxeessirara qixxaawino mannaati yaate.

Umu danancho yaa mayyaate? umu danancho yineemmohu horosi maatiro, umu danancho gudaatisi maatiro umu danancho yinanniri ayeeti? umu danancho yinanniri maati. umu danancho yaate.

Sagalete yaa mayyaate? Sagalete horose maati? Sagalimmate horonsi'neemmori maati? sagalete gudaatese maati? Sagale horonsi'nannihu ma yannaraati? Sagale afi'nannihu mamiinniiti?

safote latishsha yaa mayyaate? safote latishshi horosi maati? safote latishshi gudaatisi maati? safote latishsha latinsannihu ma dargaati? safote latishsha latissannori ayeeooti? safote latishshi horosi maati?

Maashshinubbate yaa yannatenni qinaabbe tekinolojetenni qinaabbinota ikkite mannu beettira horona owaante uyitannote yaate lawishshaho mabiraate.

rosoho yaa egennote buichooti yaate rosoho yaa manchi beettira gowimma hunanno doogooti rosoho yaa manchi beetti rose afirannohu rosu mininniiti

Hodishshaho yaa mitu darginni wolewa wole darga hodhise saysanoha ikke manna hasirino bayichira mulenni iillishano qixxawinorichoti yaate.

Loosoho yaa mayate, loosoho horosi maati, loosoho gudatisi maati, loosoho yinneemmori ayeeoti, loosoho yinneemmohu ma mati, looso loonisannihu mayi mayi dargati.

Giwirinnaho yaa mayyaate? giwirinnaho horosi maati? giwirinnu gudaatesi maati? giwirinna horoonsi'nannihu mamaati? gwirinna horonsi'nanni yana mamarooti

Bunu minenna sagalete mine yaa mayaate? bunu mine sagalete, bununna sagalete mine horosi maati? bununa sagalete mine badooshshisi maati? bununna sagalete mine xaadooshisi maati? bununa sagalete mine assa hasiissaari maati? bununna sagalete mine assa hasiissaakkiri maati?

Sicconna badooshe yaa mayaate, sicconna badooshu horo maati, sicconna badooshu gudaati maati, sicconna badooshu xawishi maati, sicconna badooshe xawinsanni

egenshiishshaho yaa wolu mannira xawinokkire wolu manni buuxinokkire afino manchi xawisate woy buuxanno gede egensiisate woy kulate yaate

Elekitiroonikisete yaa xaa yannara haaro yanna muli yanna giddo dagginota ikkite manchi beettira jawa horo uyiitannote yaate lawishshaho maabiraate lawishshaho uyiitanno caabbichimma horonsidhuro horo uyiitannonke

Hayyonna bude yaa mayyaate hayyonna bude yineemmori ma maati hayyonna budeho badooshisi maati hayyonna budeho horosi maati hayyonna budeho gudaatu maati hayyonna budeho yineemmori maa maati

Daddalloho yaa tirosi maati, daddallo daddalanihu mayrati, daddaloho horosi maati, daddaluti gudaatesi maati, daddallo daddalanihu mamati, daddaloho assa hasiisanori ,assa hasiisanokkiri maati ?